Omiti dha simana molwaashoka ohadhi tupe omuzile, dho odho wo hadhi tupe ombepo ndjoka hatu fudha , miti odha simana molwaashoka oko haku zi omiti dhoka hadhi panga aantu.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo yomegumbo, mbyoka hayi tupe omayi, tatu vulu okuga landitha , nenge otatu vulu okulya. Nuuna megumbo mweya aayenda, aayenda mboka ohaa vulu okudhipagelwa ondjuhwa.

MoNamibia omu na omahala ogendji ga simana, nuuna aantu ta yeya oku talelapo omahala ngoka, oha ya futu oshimaliwa shontumba, opo ya kaleke po eliko nongushu ya Namibia.

Oondjuhwa odha simana molwaashoka ohadhi vulu okuvala omayi, ngoka taga tendulwa, umone ondjuhwa odhindji. Oondjuhwa oto vulu wo okudhi landitha nenge tolanditha po omayi gawo, wu mone iimaliwa yoku kwathela oompumbwe dhomegumbo, noku futila aanona osikola. Nuuna megumbo mweya aayenda ohaa vulu oku dhipagelwa oondjuhwa.

Uunamapya osho oshinima shoka shili sha simana ngele tashiya keliko lyaNamibia. Molwaashoka aantu ohaya vulu okulikola mo iilikolomwa oyindji mbyoka haya vulu okukalanditha. Yo taya mono mo iiyemo yagwana okupalutha aakwanezimo yawo. Osho wo nokulanditha kondje yoshilongo.

Ondjuhwa oyo iitekulwa namwenyo yomegumbo yo ohayi yala omayi eta ga tendulwa. Omayi ohaga vulu okuliwa oshowo okulandithwa kumoniwe iiyemo yokukwathela megumbo noshowo okufuta osikola yuunona. Nuuna megumbo mweya aayenda ohaya dhipagelwa ondjuhwa.

Embungu olyo limwe lyomiithitukuti yomoNamibia noyili hali longithwa komazimo gamwe okwiitangitha. Ngaashi nda dhini okutumbula ezimo lyaAkwanambungu ohaya itangitha nee shi ikolelela koshinamwenyo sho.